Ala mazava mampahatsiaro ireo fotoana hiarahana amin' ny fianankaviana rehefa andro fitsangatsanganana toerana ahafahana miala sasatra sy fiaraha-misakafo. Hazo maro, lanitra manga, bozaka maitso, masoandro, hazavana.